Toeram-pivarotana iray lehibe, ahitana talatalana momba ny trondro sy ny hazandrano maro isan-karazany izay natao tao anaty boaty vita amin'ny vy. Eo ambonin'ilay boaty dia misy ny anaran'ilay vokatra, ny kanonkanona nanamboarana azy, ny lanjany ary miloko samy hafa izy ireo : ao ny maitso, mena, mavo.

Zava-maniry miloko maintso, ny raviny madinika mitovy amin'ny ravina voamadilo, mandrombona kely izy ary tena vokatra tokoa; teo akaikin'ny rindrina izy no nambolena ka nofefena biriky ny sisiny mba hahafahany mitombo tsara.

Fiarakodia iray lehibe antsoina hoe "camion", misy sary famantarana vokatra iray natokana entina hanadiovana vatana na androana hoy isika, savony misy karazany telo : ao ny vita amin'ny oliva, ronono ary ny tantely, milanja dimy amby fitopolo amby zato grama.

Vehivavy iray bory volo izay miloko mainty ary miolakolana, manao solomaso izy ary ny ila tarehiny ihany no hita. Ny nifiny dia fotsy botsika ampiarahany amin'ny tsiky kely ary ny sofiny misy tevika fa tsy misy kaviny.

Toeram-pivarotana iray lehibe, ahitana fitaovam-pianarana maro isan-karazany. Ao ny hety, lakaoly, fanipiana, fanoratana anarana izay afaka araikitra, afaka apetaka amin'ny zavatra. Samy eo amboniny avokoa ny vidin'ireo entana.

Fivarotana hani-masaka ahitana mofo anana vita tamin'ny lafarinina sy ny anan-drano no endasina natao mienditsara izay natao teo ambonin'ny lovy fotsy , ary natao tao anaty fitaratra misy talatalana amin'ny loko fotsy ihany koa.

Ny matahora dia bibikely mandady, valo ny tongony, feno volombolo ny vatany, bibikely tsy misy taolana no fihinany, manamboatra lay izy rehefa hamandrika ny sakafony, ny sasany amin'izy itony dia misy poizina mahafaty.

Vorona iray, matsiko toy ny vavan'akoho ny vavany. Miloko volon-tsokolà izy, ary feno volo ny vatany. Ny rambony dia sy maro fohifohy, toy ny hoe manjenitra no fahitana azy, ary voafefy rarina tariby ny manodidina azy.

Samy manana ny fialaboliny ny olona tsirairay. Fa raha ny ahy manokana izao dia ny mamaky boky. Mombamomba ny tantaram-piainan'olona izay noforonina mba angalana lesona no tena mba tiko. Rehefa mananam-potoana na dia any anaty fiara fitateram-bahoaka aza dia tohizako ny vakiteniko.

Hafa ihany ny eny Ambanivohitra, ny rivotra madio ary ny toerana mangina alavitry ny tabataba sy ny setroka maloto. Misy tanimbary sy tanimboly izay antom-piveloman'ny tantsaha. Ny trano tsy mbola manara-penitra fa mbola tafo bozaka.

Vokatra iray natokana hikarakarana tarehy, vita amin'ny zavamaniry. Natao tao anaty tavoahangy kely vita amin'ny vera. Ny habetsany dia folo mililitatra. Misy sarony mainty vita amin'ny plastika ary ny ivelany dia nasiana taratasy miraikitra ahitana ny mombamomba ny vokatra, ny anarany sy ny zavatra maniry nentina nanamboarana azy.

Boky maro loko mirakitra tantara natokana ho an'ireo zazakely, afaka vakiana ho azy ireo rehefa alohan'ny hatory na rehefa mba miaraka milalao amin'iny. Ahitana kisarisary samihafa mahafatifaty ao anatiny amin'ilay ankafizin'ny ankizy.

Fivarotana iray lehibe ahitana sakafo masaka sy zava-pisotro misy alikaoly. Eo amboniny misy takamo miisa enina manazava ilay efitra. Ery amin' ny rindrina misy famantaran' ora izay miloko fotsifotsy amin' ny endriny boribory. Ireo sakafo dia voatahiry eo anaty lovia vita amin' ny plastika ary tsy misy lokony. Misy seza roa manoloan' ilay fivarotana.

Alana " baobaba "natao sary hosodoko, ny loko misongadina dia mainty : ho fanehoana ny aloka sy ny aizina, ny volomboasary eny amin'ny faravodilanitra : ilazana fa hariva ny andro ary ny volondavenina ny lokon'ny rahona ; ahitana rano eo anoloany ary misy voahirana maniry maromaro ao aminy.

Menaka natokana ho amin'ny tarehy, vatana ary ny volo ny diloilo izay vita tamin'ny ranona voanio, miloko fotsy izy ary misy fofony manitra. Eto izy dia natao tao anaty tavoahangy iray, ary nampiana taratasy milazalaza momba ny vokatra ny eo ivelany, mba hisitonana ireo mpanjifa.

Karazam-boky amin'ny fiteny sinoa : ny ivelany dia ahitana ny mpanoratra azy, ny lohateniny, kisarisary izay natao mba isintonana ny mason'ireo mpamaky. Eto dia toerana iray mahafinaritra, sahala amin'ny hoe nalaina avy aty ambony, fa hita hatramin'ny tendrombohitra alavitra sy lalana arabe lava iray.

Fiarakodia tsy mataho-dàlana mihisa roa, samy miloko mainty. Mijanona eo amin'ny toerana natokana ametrahana fiara manoloana ny trano lehibe iray. Toy ny hoe orinasa ny fijery azy. Ny fitaratra amin'ilay fiara dia miloko mainty ihany koa ary tsy hita ny ao anatiny.

Tadidiko tamin'izay mbola kely rehefa miaraka mivavaka amin'i Neninay rehefa andro Alahady, dia tsy adinony mihintsy ny manisy ranomanitra ny akanjony mba ahafahany miavaka amin'ny maro, amin'ny fofona mamerovero izay mampiavaka azy. Izany reny ity iray ity, izay ao anaty tavoahangy dimy ambin'ny folo mililitatra ary ny baoritra misy anazy dia miloko maitso kely.

Sariny tapan'amboniny ny vehivavy iray izay natao sary hoso-doko ary narakitra tamin'ny rindrina miloko fotsy, tsy manao akanjo ilay olona ka hita daholo ny tratrany, ny sandriny, ny kibony ary ny nonony eo amin'ny nonony avy sy avanana dia nampiana fitaovana miloko fotsy, izay natao mba hiterenany ilay nono.

Toeram-pivarotana hani-masaka ahitana "composé" izay be mpankafy tokoa natao tao anaty lovia vita amin'ny bakoly, ny sambosa miendrika telozoro naranty teo ambony lovia fisaka vita amin'ny vy. Maro karazana ireo sakafo amidin'ireo mpivarotra fa anjaran'ny tsirairay no mividy izay tiany.

Toeram-pivarotana voankazo ahitana karazany roa. Misy ny paiso rakena izay mena ranoray ny lokony ary ny paiso fon'omby miloko mena sy mavo. Boribory ny paoziny ary misy voany ao anatiny, ny hodiny dia malamalama. Misy ireo ao anaty sobika ary misy ireo velarina eto ambony latabatra.

Tanora maromaro tovolahy sy tovovavy ao anaty efitra iray. Mitsiky sy miramiran-tava daholo raha ny fahitana azy. Toy ny hoe misy zavatra jeren'izy ireo any alohany any mahatonga azy rehetra ho falifaly tahakizao

Trano fiangonana iray : ny tafony dia fanitso, ny rindriny miloko fotsy. Eo amin'ny tendron'ny tafony dia misy hazofijaliana hamantaran'ny olona fa toerana natokana hivavahana ny ao. Ny vavahadiny dia vita amin'ny vy izay miloko mena, ary mifefy hazo ny faritra sasany.

Ny môtô dia fitanterana tsy mazaka olona afa tsy roa. Misy kodiaran-droa izy, ary ny vatany dia vita amin'ny vy. Mandeha kokoa izy itony raha oharina amin'ny fitanterana hafa misy kodiarana; ary afaka misisika rehefa misy fitohanan'ny fifamoivoizana.

Vatan-dehilahy maromaro, manao fanamiana miaramila, manao matso ; mandeha mitandahatra, manao fihetsika mirindra. Miloko maitso misy kisorasoratra maitso tanora, manakaiky ny mavo, ny akanjony. Ny kirarony dia vita amin'ny hoditra, izay matevina, miloko mainty ; ary ahitana satroka mainty ny tampon-dohany ; manao aron-tanana miloko fotsy koa izy ireo.

Karazana peratra efatra natao haingo ny ratsan-tanana samy misy vatony, eo amin'ny ratsana manarapoana manana endrika efajoro ny vatony, ny eo amin'ny fanondro adala dia misy karazany roa : ny iray eny amin'ny fotony ilay ratsana no mipetraka miendrika efajoro fa somary lehibe kokoa ary ny eny ambonin'ny ratsana manakaiky ny lohany dia boribory ary ny farany eo amin'ny fanondro izay miendrika maso mitsangana.

Andrin-jiro mandeha amin'ny herinaratra misy tahony lavalava ,mahia, vita amin'ny vy miloko volodavenona mangirana, misy takamoa eo any tapony , izay mirehatra eo amin'ny ara-be amin'ny andro ariva ,miloko mavo.

Tsena amoron-dalana ahitana fivarotana lamba izay nalamina sy natoko teo ambonin'ny talantalana vita amin'ny hazo, misy ny kilaoty na ny silipo izay natokana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny pataloha kely ho an'ireo ankizikely, ny sasany amin'ny entana dia efa misy vidiny izay nosoratana tamin'ny boritra.

Fitaovana hita ao an-dakozia ny lovia jobo kely vita amin'ny vy fotsy tazomina tanan'olona iray. Afaka ampiana laoka na vary na sakafo misy ranondranony izy. Ireo zazakely ny tena hampisakafoanana aminy satria na mianjera aza izy dia tsy vaky.

Tovolahy roa mifaninana mihazakazaka. Samy manao kilaoty tapaka mainty izy ireo ary mitondra sakaosy avy. Ny ambonin'akanjony dia miloko fotsy ary manga ny tanany. Ilay iray avy aty amin'ny ankavanana dia manao ba-kiraro hatreo ambony lohalika izay miloko mainty ihany koa.

Zavamaniry iray antsoina hoe apanga miloko maitso nampaniriana tao anaty tapaka vatankazo toy ny hoe vazy. Ny eo ambaniny dia ahitana voninkazo maromaro izay maniry, malama ny raviny mitovitovy amin'ny ravin'akondro.

Olona iray mikirakira milona fanamboarana siramamy. Rehefa vita ireo vokatra, dia mitazona gony iray eo ambavan'ny fantsona iray lehibe izay vita amin' ny vy izy ary ahitana mombamomba ny entana eo ivelany : anaran'ny vokatra sy ny orinasa nanao azy. Milanja dimy kilao ny gony iray.

Fitaovana iray fampiasa ao an-dakozia ny laona. Eto izy dia vita amin'ny hazo fa misy ireo vita amin'ny vato. Afaka hitotoana zavatra arakaraka ny habeny, ohatra tongolo gasy ary mila fanoto ahafahany manatorotoro sy manapotipotika ireo sakafo.

Karazana ranomanitra maro natao ho fanalana fofona amin'ny helika misy ho an'ny vehivavy ary misy koa ireo natokana ho an'ny lehilahy. Nalamina teo ambonin'ny talantalana misy fitaratra tanteraka ny hazavana sy fiarovana azy izy ireo ary ahitana loko isan-karazany toy ny fotsy, mainty sy ny maro samihafa.

toeram-pisakafoanana iray ahitana seza maromaro sy latabatra ary elo iray lehibe izay manome alokaloka miloko fotsy ;misy lovia miisa efatra efa avy nihinana hita eo ambony latabatra iray ary feno ambin-kanina: miloko volom-boasary sy fotsy izy ireo

Lehilahy iray mianjaika avy namonjy fety : manao palitao mainty ambony ambany misy lobaka fotsy ao anatiny. Ny kirarony dia irony lava matsiko irony ny lohany sady manjelatra mangiloilo ny vatany, mihaja tokoa ny tovolahy.

Misy milaza fa manamora fiterahana ho an'ny vehivavy ny fihinanana ravim-bomanga, nefa dia tsy mety amin'ny lehilahy hono fa mankarary lohalika. Azo atao laoka tsara izy na dia izany aza, atao roniny ampiarahana amin'ny hena, na endasina tsotra izao.

Ankajo natokana ho an'ny vehivavy izay tia mianjaika. Mizara roa, ny amboniny manana endrika toitena, ny tanana lava katreo amin'ny sandry, ary ny eo ampovoany dia voaravaka voninkazo miloko mavo kely; ny ambany lava mahitsy hatreny amin'ny kitro kely ary misy voninkazo ihany koa eo ampovoany.

Vato haratra maro isan-karazany amin'ny loko samihafa : misy ireo natokana ho an'ny fiarakodia izay misy kodiarana efatra, ao ireo ho an'ny kodiaran-droa ary misy ihany koa ireo an'ny fiara vaventy toa an'ireo mpitatitr'entana sy ny maro hafa tsy voatanisa.

Gazety mivoaka isan'andro ahitana vaovao amin'ny teny frantsay sy malagasy. Eo amin'ny fara-tampony misy ny anaran' ilay gazety ary aty amin'ny ankavia misy lohateny misongadina ahitana sarin'olona migrevy sy mpitandro filaminana mitazona basy. Misy koa ny vaovao mambamomba ny fanatanjahantena, politika ary ny tontolon'ny fampianarana.

Asa tanana maro vita amin'ny rofia na ny rafia amin'ny lokony maro samihafa. Misy koa ny pôketra iray izay nasongadina, namboarina tamin'ny hoditra voay, miloko volontsokola ary marokoroko ny vatany ; ahitana "gadenas" vita amin'ny vy izay manaingo azy eo ivelany.

Toeram-pivarotana iray lehibe ahitana talantalana momba ny vokatra vita amin'ny ronono. Natao tao anaty boaty kely plastika izy ireo ary ao anaty vata mangatsiaka ny fitehirizana azy mba tsy ho mora simba. Misy hanitra maro isan-karazany : ao ny frezy, miloko mena ny tranony ; ny akondro, mavo ; ny vanila, volomboasary ary ny natiora, manga ny tranony.

Sary famantarana vokatra iray izay mapiavaka ny orina namorina azy. Eto dia savony natokana handroana, nisy ny aran'ilay vokatra eo am-povoany ary misy bohoboy ao aorianany miloko manga toy ny hoe rano mitobaka ny endriny.

Karazana firavaka natokana hanaingona ny tenda ny rojo. Misy ny toy ny voninkazo ny tendrony roa, misy ny boribory ary ny farany kosa dia mitovy amin'ny hareza. Samy miloko toy ny ranombolamena izy telo ireo ary mbola mipetaka eo amin'ny fitoerana baoritra fisaka miloko fotsy ny roa.

Sary famantarana fa misy mpivarotra na mpanamboatra firavaka isan-karazany. Eto izy dia nampiana sarina diadema izay miloko volom-bolamena ary manjelatra tokoa ; ny eo ambaniny dia misy ny anaran'ilay orinasa na ilay olona manao ny asa.

Karazana fonona kahie vita amin'ny plastika somary manify natao ho an'ireo mpianatra, natao ho fiarovana azy mba tsy ho mora simba, misy loko maro samihafa ao ny: manga, fotsy, maitso, volontsokala tanora sy antitra.

Toera-pivarotana entana vokatra vita amin'ny vy fotsy ampiasaina atao lasitra amin'ny lafaoro rehefa hanao mofomamy na madelenina sy ny maro samy hafa. Misy paoziny maro isankarazany izy ireo : ao ny toy ny miendrika fo, misy koa ireo fisapisaka mahitsy zoro, ny boribory ary ireo toy ny voninkazo ny sisiny.

Fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy, misy kodiaran'efatra, ny eo amin'ny tampony dia afaka nasiana entana, vita amin'ny vy ny vatany ary ny varavarankeliny dia vita amin'ny fitaratra, izay afaka hahisakisaka.

Karazana fitaovana fampiasa ao an-dakozia izay nahantona tamin'ny fitoerany miraikitra amin'ny rindrina. Misy ny fikikisana karaoty izay fisaka feno kilavadavaka ary misy ny boribory ny lohany natao hikapoana atody, ao koa ireo toy ny kifafa kely sy ny maro hafa.

Ny vehivavy dia tia mikarakara ny endriny amam-bikany tokoa ary izay no mampanintona eny aminy, mampamanjamanja azy. Maro samihafa ireo vokatra azo ampiasaina amin'izany, isan'ireny itỳ menaka iray itỳ, izay ao anaty tavoahangy miloko fotsifotsy.

Bebe iray manao solomaso, misy satroka kely ny lohany mivarotra asa tanana vita malagasy. Ao ireo afaka atao lamban-tseza na lamban-databatra. Misy koa natokana ho an'ny fandriana, ary samy misy peta-kofehy mampiavaka azy ny tsirairay.

Ny voromailala dia karazana vorona manidina. Misy karazany roa izy eto : ny iray miloko fotsy ranoray, ary ny iray kosa dia mainty, izay misy sisiny fotsy ny elany. Misy feony kely izay izy itony, ary sokajiana ho vorona masina izy ireo, satria niendrika voromailala ny fanahy masina nilatsaka tamin'i Jesosy fony izy nataon'i Jaona batisa.

Ny mampiavaka ny tovolahy sy ny tovovavy dia ny tanany. Ny an'ny andriambavilanitra manintona kokoa amin'ny alalan'ny fikarakarana ny hohony; dia ny loko natokana ho amin'izany. Isan'ireny ity vokatra iray ity izay ao anaty tavoahangy kely vita amin'ny vera miloko volontany.

Olona nirandrana ka zarainy roa ny volony, mainty ny lokony. Ny randrana iray dia avy atsy amin'ny ankavanana ary ny iray kosa dia avy atsy amin'ny ankavia. Eo ampovoany dia nasiany somary manifinify, ka lasa toy ny manome sary an'ilay hodi-doha ilay izy.

Voankazo be mpankafy ny frezy. Mena ny lokony ary misy raviny maitso kely foana eo amin'ny tampon'ny tsirairay. Afaka avadika ho lasa ranomboankazo izy noho izy tsy dia manahirana loatra ny mikarakara azy satria izy tsisy voaniny ho alàna ; na hohanina tsotr'izao atao tsindrintsakafo.

Fandanjana olona mandeha amin'ny vatoaratra, vita amin'ny vera, tsy misy lokony, tatera-pahazavana. Boribory ny paoziny ary hita misoratra eo ny lanja rehefa itsahina izy. Misy kisarisary fampitandremana amin'ny fampiasana azy eo ambaniny.

Kopy sy kafitera vita amin' ny vy nohaingoina nampiana sary eo ivelany mba hiavaka sy hanintona ny maso ,eto dia nampiana sarina sifaka ny rambony fotsy ary mainty ary ny vantany dia volondavenina misy baobaba koa tsy lavitra azy samy miloko volomboasary ny ivelany fa ny ao anatiny dia toy ny manompo maintso raha ny fijery ilay kopy .

Voninkazo maniry iray antsoina hoe "orchidée". Ny felany dia matevina miloko maitso tanora toy ny manana endrika kintana izy. Betsaka ny olona no tia azy na dia somary lafolafo ary ny vidiny raha oharina amin'ireo voninkazo hafa.

Eny amin'ny làlana lalovako isan'andro andeha hianatra, dia hahitako mpivarotra legioma sy voankazo maro isankarazany . Aleon'ny olona mividy anana toy izay mividy voamaina satria : sady mora karakaraina, mora masaka no tsy mandany arina fandrehatra .

Ny antsy dia fitaovana iray fampiasa ao an-dakozia. Misy karazany maro izy ireo, na ny paoziny na ny hangezany eny fa na dia ny lokony ary. Ny vatany dia vita amin'ny vy ary ny tahony dia nofonosina plastika na hazo. Maranitra izy ary afaka hitetehana zavatra na hamoasana.

Firavaka natokana hanaingoana ny tenda miloko toy ny ranom-bolamena. Ny vatony dia manana endrika borobry mifampitsofoka. Ny iray ngeza fisapisaka misesy eo amboniny ary ny iray kosa dia boribory matevina toy ny endrika peratra, ahitana vatony kely be dia be eo amin'ny sisiny.

Mampatsiahy ahy ny zokiko izay lava volo tokoa no sady mangirana no tsisy tapatapaka satria izy nampiasa vokatra natokany ikarakaran an'izany, mitovy amin'ity iray ity izay ao anaty tavoahangy plastika miloko volomboasary.

Gazety ahitana vaovao isan-karazany amin'ny fiteny frantsay. Eto ny vaovao nisongadina hita ao aminy dia momban'ny fanatanjahan-tena. Ahitana ny sarin'ireo atleta eo ambonin'ilay sombin-dahatsoratra izay manoro ny pejy ahitana an'izany raha tia ahita ny andinindininy.

Fiarakodia maro mitandahatra mifanao aloha sy aoriana noho ny fitoanan'ny fifamohivozana. Samy mandrehitra jiro mena izy rehetra ary ny andro dia efa maizina. Misy andrin-jiro mirehitra ihany koa hita manazava ny sisin-dalana.

Biby kely iray atsoina hoe sifitra izay mandady ambonin'ny ravina maitso miendrika lava marotsaka. Ny lamosiny mafy misy tsipika ary miloko mavo sy volontany toy ny hoe akorandriaka. Ny vatany dia malama sady malemilemy.

Sary sikotra vita amin'ny hazo, misy karazany maro : ao ireo hazo baobaba , misy lava sy fohy ary misy ireo vohijoa toy ny atody ny paoziny fa miendrika lohan'olona misy masony, orona sy vava. Misy ny toy ny lohana sovaly sy ny maro hafa tsy voatanisa.

Toeram-pivarotana iray lehibe ahitana talantalana momba ny atody. Nalahatra tao anaty fitoerany izy ireo, miisa dimy ambin'ny folo isa eo eo mba tsy ho vaky ary nofonosana harona manify tanteraka hazavana. Ny eo amin'ny tampony dia nampiana taratasy misy ny mombamomba ny vokatra, mba hanamora ireo mpividy izay hanjifa ny vokatra.

Toeram-pisakafoanana sy fisotroana ahitana hazo maniry eh an-tokontaniny, izay nasiana jiro manakaiky ny fotony mba hanome hazavana sy hanaingo azy. Efa somary maizina ny andro ka ny jiron'ireo trano avy alavitra sisa no hita mirehitra ary ny lokon'ny lanitra dia manompo manga toa volomparasy.

Biby roa mafatifaty kely iroa natsoina hoe " bitro " rakotra volo ny vatany iray manontolo ary ny iray dia miloko volondavenona ranoray, ny iray kosa fotsy sy volondavenona, ny mason'izy ireo dia samy mainty ary ny sofiny lava, mipetraka eo an-tokotany.

Toeram-pivarotana iray lehibe ahitana entana mombamomba ny ao an-dakozia sy ny ao an-trano. isan'ireny ity iray ity izay natokana hanasana lovia, misy paompy eo amboniny ary somary mivelatra ny vatany, vita amin'ny vy miloko mainty ranoray izy.

Zava-maniry iray tian'ny vehivavy tokoa ny mikarakara azy, dia tsy inona izany fa ny voninkazo. Eto izy dia nampaniriana tao anaty vazy vita amin'ny tany ary ny felany dia miloko volom-paiso. Ny raviny kosa dia maitso ary hita fa somary malama.

Bibikely antsoina hoe :"fanday" mandady ambony hazo. Lavalava ny vatany ary feno volo miloko maitso sy fotsy. Ravinkazo maitso ny fihinany ary eny ambonin'ny hazo izy no mipetraka. Mivadika lolo izy rehefa tonga ny fotoanany.

Vehivavy iray be lokomena, mijery misompirana. Ny volony dia lava tokoa, ary norandraniny nataony madinika maro isa izany. Nolokoiny mena toy ny taretra ny tapany ambany, ary mainty kosa ny tapany ambony. Ny volomasony dia voafaritra tsara, miloko mainty.

Takela-by marobe mitandahatra eny amin'ny sisin'arabe entina hampafantarin'ny orinasa ny vokatra misy ao aminy ; misy koa ireo natokana ao amin'ny dokam-barotra izay natao any an-tanana ny olona hanatrika lanonana sy ny fety maro samihafa isankarazany.

Karazana tsifitsifitra fatao amin'ny elika mba hampamanitra sy hampiavaka amin'ny olona hafa ; misy ny natokona ho an'ny lehilahy ary misy ho an'ny vehivavy. Ao anaty tavoahangy vy lavalava ny misy azy ary ny lohany dia afaka potserina mba hivoahany ranomanitra mamerovera ao anatiny.

Bibikely mandady tsy misy taolana fa ny vatany ivelany kosa dia mafy. Eto izy dia miloko mavo ny tapany ambony ary mavo somary matsatso ny tapany ambany izay ahitana teboka maintikely maromaro. Ny tongony dia maro isa ary ny lohany dia misy tandroka roa.

Zazavavy kely mahafatifaty manao akanjo rebareba fohy tanana hatreo amin'ny ranjo. Ny eo amin'ny tendany, amin'ny vozony dia ahitana lamba karazany telo. Ny iray miloko manga, ary ny iray miloko mena toy ny fehintenda ary lavalava hatreo amin'ny kibony. Ny farany dia miloko volontsôkôlà ary toy ny netiketezana ny sisiny. Torak'izay ihany koa ny morotongon'ilay akanjo, ary nampiarahany tamin'ny kapakapa kely izany.

Gazety amin'ny fiteny malagasy ranoray, misy vaovao miisa roa nasongadina eo am-pejiny eo amin'ny ankavia, ny eo ambony momban' ny politika ny eto ambany kosa dia momba ny " delestase" ny avy etsy amin'ny sisiny ankavanana kosa dia misy momban' ny trangam-piarahamonina, ny tontolon'ny fampianarana sy ny maro hafa.

Toerana ambanivohitra ahitana vehivavy sy vatan-dehilahy maromaro mitafy lamba sy manao satroka penjy ny sasany, mipetraka eo ambonin'ny sezalava izay vita amin'ny hazo. Toy ny mitangorongorona ny fahitana azy ireo, miandry zavatra. Ahitana omby miisa telo ihany koa mandry matory ao aorianan'izy ireo.

Toeram-pivarotana iray lehibe, voarindra avokoa ny toerana misy ny vokatra tsirairay. Eto dia talantalana natokana ho an'ireto zava-pisotro misy alikaola, ahitana karazany maro azo isafidianana ao anaty tavoahangy vita amin'ny vera.

Toeram-pivarotana iray lehibe, ahitana kojakoja fampiasa ao an-tokantrano, ilaina amin'ny fiainana an-davan'andro. Misy ny vovon-tsavony izay natao tao anaty baoritra, misy koa ireo savoka izay fanosotra amin'ny trano, ny famonoana biby kely atsifotsifotra, ody moka, sy ny maro tsy voatanisa.

Fiarakodia iray lehibe ahitana vatany boribory izay natao anafangaroana ireo fasika, vatokely ary simenitra ; hanamora ny asan'ireo mpanamboatra trano. Ahitana fotaka manodidina azy ireo, ary ireo olona mikarakara izany dia manao fanamiana : misy ny antsoina hoe baoty ary akanjo ambony sy ambany mitambatra, ary satroka fotsy.

Fiara tsy mataho-dàlana iray miloko fotsy, natokana ho an'ireo mpitandro filaminana mba hampandry ny fahalemana ny tany. Ny eo amin'ny tampony dia ahitana jiro miloko mena sy manga izay alefa hirehatra rehefa mandeha izy ireo mba hiavahany amin'ny fiara hafa sy ny fiaran'olon-tsotra.